Endlini yokwelapha. Kulomuntu ophakamisi inyawo. Odokotela balayithi ilayithi, lokumkhangela. Bagqoke izigqoko, eziluhlaza tshoko!

Umongikazi ugqoke impahla eziluhlaza lokwezandleni okumhlophe ulungisa ijekiseni oyokuhlaba umama ogqoke izimpahla.

Ukugeza izandla kuqakathekile. Izandla zigezwa ngamanzi lemithi ukuze izandla zihlale zihlanzekile lokubulala igcikwane elibakhona ezandleni.

Umama bamhlaba injekisheni. Uluke ikhanda. Ugqoke inkombalanga, esandoeni sokudla.

Abantu bahlezi balalele befundiswa abanye babo babukela kumabonakude.

Omama abahlanu bakhangele igabha eliluhlaza tshoko. Bamile emdulwini .

Abantu ababili bayakhuluma. Omunye ugqoke okubomvu gebhu, omunye ugqoke okumnyama tshu, babili.

Omongikazi bahlezi bagqoke okumhlophe nke, bahlezi ematafuleni banceda abagulayo, obaba labomama.

Abantu bahleli ezitulweni , ezinye izitulo azilabantu ,phambi kwabo kulo mduli olombala olithanga.

abantu ababili bamile phambili kwendlu eyisibhedlela bazodinga usizo esibhedlela omunye umama ubhabhule umntwana

abantu basemtholampilo umduli uyakhiwe ngezitina ezibomvu abantu ba layinile baselayinini ukudnga usizo

UDokotela ongumama ulapha ubaba bahlezi, ubuso babo bufihliwe uDokotela ugqoke okumhlophe lokuluhlaza.

Uthwele ibhokisi elompala oluhlaza ugqoke izigqoko ezilompala olithanga uthwele ibhokisi uhamba lalo.

Umama uthenga umuthi wokukhwehlela esitolo semithi

Amabhokisi amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo amanye amhlophe, amanye abomvu amanye aluhlaza apakitshiwe endaweni eyodwa.

Isigulane esingumama silele embhedeni wesbhedlela sifakwe imitshina emakhaleni lezandleni .

Umuntu ulele embhedeni wesibhedlela ugqoke isigqoko esiluhlaza tshoko. Omunye umile ugqoke okumhlophe nke.

Umuntu lo ubulawa ngamehlo amehlo akhe abuhlungu ugqoke ingwane ebomvu elinye ilihlo lakhe lilomntwana phakathi kutshengisela ukuthi akaboni lumuntu.

Amaphilisi lemitshina yokukhangela umkhuhlane wetshukela phezulu kwetafula eluhlaza.

Imtshina etshiyeneyo emhlophe nke endlini egcine imitshina lamabalasemdulwini abhaliweyo.

obaba ababili bahlezi bayakhuluma omunye ugqoke okumhlophe ukhangele emtshineneni wakhe ugqoke amagogorosi

Umongikazi ulamambodlela emithi ugqoke amagilavuzi lezigqoko eziluhlaza.

Amagabha amaphilisi amane. Amabili abhalwe ngomhlobo olithanga, amabili abhalwe ngohlobo olubomvu gebhu.

umuthi owofuba owokunatha umuntu obulawa yisifuba owesilungu uyasilisa manxa umuntu ebulawa lufuba

Umuthi wokukhwehlela owohlobo lwesilungu othi unganatha isifuba siphole

Amaphilisi lemithi yokulapha izigulane, abagulayo. Amaphilisi okulapha izigulane lemithi yakhona.

Obaba ababili bayakhuluma omunye ubambe isiphaqa khanya ulalele okukhulunywa ngomunye emnika amacebo.

Umama ulele embhedeni wesibhedlela, udokotela ugqoke okumhlophe, ulalele umama.

Abantwana abanengi bahlezi abakhanya behlupheka . Omunye ugqoke isigqoko esiluhlaza tshoko.

udokotela uyelapha umntwana emhlaba ijekiseni udokotela ugqoke okumhlophe nke

UDokotela ogqoke okumhlophe nke endlini elemtshina eminengi lamawindi amhlophe nke .

Udokotela uyacwayisisa, uyacwayisisulwazi, umhloliso. Uyadinga udokotela umhloliso yemikhuhlane uyacwayisisa

Obaba ababili bami phambili kwebhakane elibhalwe republic of Rwanda ibhakane Lilo mbala oluhlaza

Isihlahla eside lendlu emhlophe okulebhakane elokuthi kuyamiwa egedini akuvunyelwa uqala ume ungakangeni.

Abantwana bagqoke izikhipha eziluhlaza tshoko. Labadala ababili bagqoke okumhlophe nke, lobaba othwele okubomvu.

Izitulo ezimhlophe nke, lebhakane elibhalwe ngamabala aluhlaza, amanye abhalwe ngamabala abomvu, labantu, omunye uthwele umakhalekhukhwini.

Umama ukhangela umntwana. Umntwana ulele embhedeni esibhedlela. Umama ugqoke okumhlophe nke.

Umama ugqoke ikepesi ebomvu gebhu ugqoke lesikipa esiluhlaza lokumhlophe lebhulugwe elimnyama lomunye umama ogqoke isigqoko esilombala olithanga oyamukela omama ababili bayamukela abakuqhutshelwayo.

umfana lenkazana babambene umfana ugqoke okuluhlaza ngemva kwabo kulesi kulamahlamvu esihlahla esiluhlaza tshoko

Ijekiseni yokuvikela ukuzithwala kwabomama ukuthi umama engahlatshwa engasabi esazithwala noma esesiya emacansini.

Umama uya emtholampilo uyathola amaphilisi okulamisela imuli. Phambi kukamama kulamabhanana.

Umama uyadla ngokhezo. Udla izithelo. Ugqoke isigqoko esiluhlaza uyabobotheka. Ugelile ikhanda inwele zimnyama tshu.

Abantu abane bathole imivuzo yabo omunye uthwele ibhuku elibhalwe Rwanda.

Indlu lapho okufundelwa khona izifundo zekhomputha , kulemitshina etshiyeneyo yokufundisela abantu ikhomputha.

Umuthi osembodleleni emhlophe ulephepha eliluhlaza. Ubhaliwe ngamabala aluhlaza.

Imiganu yesintu ehlezi phezu kwecansi lemithi etshiyetshiyeneyo, imithi yesintu.

Umfutshwa ukudla kwesintu ingiga ungagiga umumbu ogigiweyo ongamatshakada amazambane ugige wenze idovi ukudla kwesintu.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilamahlamvu amakhulu lawo aluhlaza tshoko njenge sihlahla sawo.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko. Siwe amahlamvu esihlahla ayalapha isisu, ungawafaka emanzini unathe isisu siyaphola.